Wolayttaa wogaa qoncissiyaa so mishattaa samppaa, moqiyaa heganne hegaa malatiyaagettaa. samppayi dupappe merettiyagaa gidishin moqqee wassi mizaa kacciyappe merettes, assi de'iyaa go'ayi qassi fillaa manawu maddess

Wolayttan wogaa yettati doosona. Hegetuppekka amaridaageti hoolliyaa gazziyaa etikka qassi masqalaa saatiyaa.

Boyyiyaa, boyyee wogaa kattaa gudishin qassi gadeppe bookkidi ehiidi piittidi kattidi barbbariyaara miyo..

Oottiyogaa loytti qonccissiyaaga nu be'enabaakka nuna besiyagee ammanuwa geetettees, assi de'iya go'aykka qassi dumma ammanuwa eqotattun orttodookkisiya gidana danddayees, aawaa na'a xillo ayaanan ammaniya ubbata Xoossaa yayyanawu nuna maaddees.